Abantwana abancinyane abamileyo abangaba leminyaka engaphansi kwelitshumi kukhanya baphakamise izandla okutshengisa ukuba kulokunye abakufundayo phambi kwabo kukhona ababili abamileyo okukhanya kuyibo ababalisi babo.

Abantwana besikolo abezinga eliphansi ababambene izandla okukhanya ukuba ukhona umdlalo abawudlalayo. Bonke bagqoke izigqoko ezilombala ofananayo okuluthanga phezulu okuluhlaza tshoko ngaphansi.

Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi bahlezi phansi okukhanya ukuba balindele ukunikwa okokudla engaba ngumbalisi wabo loba onguye obagcinileyo.

Abafundi ababili abagqoke amahembe alombala ofananayo, okungumbala olithanga. Babambisene ibhavu elikhanya lingumbala ocazimulayo osokungaba libhavu abalisebenzisa ezifundweni zabo.

Ingaphandle yesikolo okukhanya ukuba ngesemfundo yezinga eliphansi kukhanya umduli ongapendwanga sigombolozelwe ngicingo phakathi kwaso kukhona utshani obucecisa obulombala oluhlaza tshoko.

Isikolo esikhulu esabafundi bemfundo yezinga eliphezulu, kukhona ibhakane elitshengisa ukuba ibizo lesikolo lesi yini. Eceleni kwaso, leso sihla sikolo, kulotshani obuluhlaza tshoko, obokucecisa, kunye lamaluba okucecisa aluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo abahlezi phansi bonke bathwele ingwalo zokubala ezandleni zabo okutshengisa ukuba bayafunda. Oyedwa wabantwana laba umile okukhanya ukuba uyaba balela eceleni kwakhe kukhona owesifazana laye ome eceleni okhanya ukuba ngumbalisi wabo.

Abantwana abangabafana abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi bahlezi phandle komduli okhanya kuba ngumduli wendlu. Abantwana laba bagqoke impahla ezilo mbala ohambelanayo okungama bhulugwe ekhakhi phezulu bagqoka okombala owesibhakabhaka.

Abantwana abancinyane abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi, bathwele izigwalo zabo zokubala, okutshesa ukuba bayafunda. Phakathi kwabo okhona oyedwa omileyo ongaba ngumbalisi wabo.

Abafundi abemfundo lezinga laphansi esingathi thina ngabe primary bangaphandle kwama klasi esikolo sabo eceleni kwabo kukhona izihlahla eziluhlaza tshoko ezingasetshenziswa njenge mithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Ingaphandle yomduli wekilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphansi esingathi yi primary lapho okufundelwa khona izifundo ezifana labo Sayensi.

Umntwana ongumfana ongaba leminyaka engaphansi kwetshumi lanhlanu uhlezi. Phezu kwetafula ahlezi kulo kukhona ikhompuyutha ongabe kutshengisa ukuba ufunda ngayo. Ngemuva kwakhe kukhona umduli ofakwe itshathi elilezinto ezehlukeneyo ezimayelana lamakhompuyutha.

Ibhakane elimhlophe elikhulu elibhaliweyo ibizo lesikolo lokuba kula kucinwa kuyiphi izinga lemfundo kulesisikolo , libhalwe ngamabala aluhlaza , eceleni kwalo kukhona utshani obuluhlaza obokucecisa

Umduli osekilasini yabafundi bezinga eliphezulu omnyama obhalwe ngama chalk amhlophe kulesandla esikhombela izinto ezibhaliweyo okutshengisa ukuba ngumbalisi ongabe encedisa abafundi abafundela kule ikilasi.

Ibhakani elitshengisa ukubana kulesikolo eduzani lapha elitshengisa izindlela ongahamba ngazo usiya esikolo lesi kanye lebizo lesikolo eceleni kwaso kukhona imota kanye lezihlahla eziluhlaza tshoko

Isikolo sabafundi abemfundo yezinga eliphansi esingathi thina yiprimary esipendwe ngombala olithanga, izivalo yizo ezipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, emaceleni kukhanya izihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo abakhanya bengaphandle kwamakilasi abagqoke impahla zesikolo okungamayembe lamabhulwazi okombala wesibhakabhaka lamabhulugwe lezeketi okwekhakhi.

ikilasi yabafundi bezinga eliphezulu esingathi likolitshini abenzela khona ezinye zezinto zabo ezigoqelwa izifundo se sience phezulu kulemitshina abayisebenzisayo

Isikolo esikhulu kakhulu esikhanya ngesemfundo yezinga eliphezulu singathi yi secondary, eceleni kwaso kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa lezihlahla ezinde eziluhlaza tshoko kanye lamaluba okucecisa aluhlaza tshoko.

Abesilisa okukhanya ukuba ngabezemfundo yaphezulu esingathi ngabesecondali bagqoke izigqoko ezilombala ofananayo phambi kwabo kukhona amakhomphuta okutshengisa ukuba bengaba befunda bewasebenzisa loba befunda ngawo.

Abafundi abezinga laphezulu esingathi yisekhondari bahlezi. Phambili kwabo kukhona amakhompiyutha okutshengisa ukuba benza isifundo samakhompiyutha. Phakathi kwabo kukhona owesilisa onguye umbalisi wabo.

imitshina yakulezinsuku eyehlukeneyo kanye le computer okuphezu kwetafula isetshenziswa ngumuntu ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka phezulu okungabe ngumuntu osebenza kwezempilakahle

Abafundi bezinga eliphezulu, bagqoke izimpahla ezimhlophe nke! Okungamajazi amade. Lowu ophambi kwabo sekungabe kungumqeqetshisi wabo. Obatshengisa ukuthi kwenziwa njani lokho, abakwenzayo.

Abafana lamankazana abakhanya bengabezifundo ezezinga laphezulu bakhanya befunda, phambi kwabo kukhona ama computer, okutshengisa ukuba benza isifundo sama computer basekilasini ependiweyo ngomduli ngombala oluthanga

Owesilisa lwesifazana abakhanya ukuba bangabe besenza ngezokulima baphakathi endaweni yokuhlanyelela amaluba. Kulamaluba lezihlahlakazana eziluhlaza ezihlukeneyo ezingasetshenziswa njengemithi yesintu.

Abafundi abezinga eliphezulu basekilasini yokwenzela imisebenzi yezandla okutshengisa ukuba bayadweba. Bonke bagqoke amayembe amhlophe nke. Phakathi kwabo kukhona owesilisa ogqoke ibhatshi elide elimhlophe okukhanya ukuba nguye obafundisayo.

Abantwana besikolo abangamankazana abagqoke iziketi ezilombala wesibhakabhaka lama bhulawuzi amhlophe nke. Okutshengisa ukuba bayalukana amakhanda abo.

Abantwana besikolo abagqoke okwaphezulu okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka phansi bagqoka olombala wekhakhi , bathwele ibhakane okukhanya ukuba bebeziyenzela ngezandla zabo esingathinthina ngumsebenzi wokudweba

Indlu esingayibiza ngokuba ngeyokubalela eyabafundi bezinga eliphezulu lapho okulezingwalo ezehlukeneyo abafundi abathatha khona nxa bebala loba bencediseka kokunye okwezemfundo yabo.

Owesifazana ugqoke isiketi esimnyama lebhulawuzi emhlophe nke ume eceleni kwebhakane waphakamiaa isandla. Sengabe esebenza kwezempilakahle kungaba ngumongikazi kumbe udokotela.

Abesilisa labesifazana okukhanya ukuba basesikolo sokufundela ukweluka amakhanda kanye lokwenza abantu babe bahle ebusweni babo kuhlangene abafana lamankazana bagqoke izikipa ezifananayo.

Abesilisa kanye labesifazana babuthene endaweni eyodwa kulabantwana abahlezi phansi. Okukhanya kungaba ngabantwana wesikolo abangaba ngabe 'secondary '. Phambi kwabo kukhona ukudla kwalezi insuku, kanye lezithelo ezihlukeneyo ezigoqela ibhanana.

Umduli okhanya usakhiwa ngabasebenza ukuzokwakha abagqoke amahovolosi aluhlaza okwesibhakabhaka. Phansi eceleni kwabo kukhanya kukhona othwele iphepha, okungabe kunguye ufolomani wabo.

abesilisa kanye labesifazana abafundi bemfundo yezinga eliphezulu bahlezi ekilasini phambi kwabo kukhona imitshina esetshenziswa ukuthunga ngezandla kukhanya ukuba bafundela ukuthunga bonke

Abafundi okukhanya kungabafundi bezinga eliphezulu bagqoke impahla ezitshengisa ukuba bafunda isifundo sescience phambi kwabo kukhona owesilisa laye ugqoke ijazi elide elimhlophe okutshengisa ukuba nguye otshisayo.

Abafundi bezinga eliphezulu esingathi ngeleSecondary bahlezi phansi bagqoke impahla ezifananayo abanye balombala oluhlaza okwesibhakabhaka abanye bagqoke okumhlophe. Phakathi kwabo ukhona owesifazana ohamba ebafundisa.

Ingaphandle yomduli omkhulu okhanya ukuba kungabase "College"tshini kumbe e University loba imfundo yabafundi bezinga eliphezulu eceleni kulamaluba okucecisa aluhlaza tshoko kanye labantu abane abakhanya ukuba bafunda kuleyi ndawo

umdlalo obizwa ngokuba yi volley ball olabafundi abezinga laphezulu bayadlala khona eceleni kukhanya kule tende elitshengisa ukuba ngelabezempilakahle abantu abangabe besizwa khona

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba lingaphandle kwesikolo ibhakane leli litshengisa ibizo lesikolo lesi ukuthi kuyini okutholakala esikolo lesi yiziphi izifundo ezifundwa esikolo lesi lokunye nje okwehlukeneyo.

Indawo yabafundi yokufundela eyezinga laphezulu esingathi yikolitshi. Kukhona amatshe okucecisa lebhakane eliphandle elimhlophe elibhalwe ngamabala alombala wesibhakabhaka elitshengisa ukuba libizwa kuthweni ibizo lale ikholitshi.

Abafundi abezinga eliphezulu esingathi yi secondary, bahlezi phansi ezitulweni ezilombala wesigodo ongapendwanga, abafundi laba bagqoke okuyikhakhi ngaphansi lamayembe amhlophe. Phambi kwabo kukhona ababili okukhanya bafunda ngezempilakahle.

Ingaphandle yesikolo semfundo yezinga eliphezulu elamakilasi amanengi kakhulu apendwe ngombala olithanga izivalo zapendwa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kwawo kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa.

Abantwana besikolo abemfundo yezinga eliphezulu okukhanya engathi yisecondary school bahlezi phansi. Ngemva kwabo kukhona umduli omnyama obhalwe ngamatshoko omhlophe okutshengisa ukuba kade befunda.

Isikolo sabafundi bezinga laphezulu esingathi yi secondary .Kulabafundi abagqoke amabhulugwe alombala onsundu . Phezulu amayembe alombala omhlophe nke .Eceleni kwamakilasi abo kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko.

Ingaphandle yemiduli wamakilasi abafundi bezemfundo yezinga eliphezulu okutshengisawa ukubathi yi sekhendari skulu baqgoke impahla ezilombala ofananayo okhanya ukuba bafundela phakathi kwamakilasi la

Abafundi benfundo yezinga laphezulu, abagqoke izigqoko zomsebenzi .Okungama helimethi alombala olithanga, amahovolosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Okukhanya ukuba basebenza ukuhlanganisa insimbi.

Owesifazana othwele iphetshana uyabhala emdulwini okukhanya ukuthi kusekilasini. Ubhala ngetshoko elimhlophe okukhanya ukuba ufundisa abafundi bezinga eliphezulu yibo ababhalela emdulwini lo.

Umduli omnyana okhanya ukuba kusekilasini kubhalwe khona ngamabala amhlophe ngetshoko okutshengisa ukuba kufundela abafundi abezinga eliohezulu esingathi yisecondary

Ingaphandle yesikolo okutshengisa ukuba yisikolo semfundo yezinga eliphansi eceleni kwaso kukhona imota eyehlisa abantwana besikolo abakhanya ukuba bazolethwa esikolo lesi ngemota.

ingaphandle yesikolo zabafundi abezinga elngaphezulu okukhona amaluba amahle aluhlaza tshoko alamaluba alomhlophe lezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko eceleni kwazo kukhona utshani bokucecisa

Umduli. omnyama obhalwe ngamabala amhlophe okutshengisa ukuba kuphakathi kwekilasi yabantwana bezifundo yezinga iliphezulu esingathi ngabesekhondari okukhanya khona kade bebhalelwe ukuba bafunda ngemva komduli kukhanya umduli ongapendwanga.

Abesilisa kanye labesifazane abahlezi phansi okukhanya ukuba kukhona abalande ukuzofunda ngakho. Ngemuva kwabo kukhona abantwana abezinga eliphezulu esingathi ngabantwana abangabe befunda izinga le secondary, labo khanya bazofunda okuthize.

Abantwana besikolo bangena esikolo bonke baqoke impahla zesikolo ezifananayo okuyi ziketi lamabhulugwe alikhakhi , phezulu baqoke amahembe lama blawuzi angumbala wesibhakabhakha.

Abesilisa labesifazana abahleziyo phakathi kukhanya ukuba basekilasini. Phambi kwabo kukhona amakhompiyutha omunye lomunye uleyakhe okutshengisa ukuba bafunda ngawo loba bayenza isifundo samakhompiyutha.

Ingaphandle yomduli yezifundo zeskolo esezinga eliphezulu. Kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanya ngemva kwesikolo. Eceleni kwaleyi imduli kukhona amaluba aluhlaza tshoko kanye lotshani bokucecisa.

Abesifazana kanye labe silisa abamileyo okukhanya kungabemfundo yezinga laphezulu abangabe befunda mayelana lezempila kahle loba ezinye izifundo ezibathuthukusayo empilweni nje jikelele.

Umduli omkhulu okhanya ukuba ngowe kilasi yemfundo yezangaphezulu esingathi thina ngowekolitshini . Eceleni kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko. Kanye lezihlahla ezinde lazo eziluhlaza tshoko .

Isikolo sabafundi bezinga eliphezulu phandle kwaso kukhona utshani obuhle bokucecisa sona asipendwanga utshani lobu buluhlaza tshoko ebhakaneni kukhona okutshengisa ukuba nxa ufuna ukuya endaweni yemidlalo, nxa ufuna ukuya endaweni yokubala endaweni yokudlela uhamba njani.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bezinga eliphezulu esingathi yi kholeji loba iyunivesithi kukhona amaluba aluhlaza tshoko amanye abomvu eceleni kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko

Ikilasi efundela abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe makolitshini, phakathi kwakhona kukhona umtshina wokufothokhopha kukhona itafula kanye lezitulo okukhanya ukuba yikho abafundela khona.

Ingaphakathi yomduli wekilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphezulu kupendwe ngombala olithanga omuhle kakhulu ngaphansi akupendwanga kukhanya ukuba isalungiswa.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bezinga eliphezulu igede lkhona litshengisiwe ukuba eziphumayo ziphuma ngaphi ezingenayo zingena ngaphi eceleni komduli kukhona amaluba amahle aluhlaza tshoko angasetshenziswa njengemithi yesintu

Indlu ehlala izingwalo zabafundi bezinga eliphezulu, ezokubala, indlu le ingatholakala emakolitshini, loba ezikolo ezihlukeneyo ezemfundo yezinga laphezulu ukubancedisa ukuba babale.

Imiduli yakulezi insuku esetshenziswa ngabafundi bezinga laphezulu esebenza njengamakhombutha emhlophe ephakathi kwekilasi etshengisa ukuba ngeyabafundi bezinga eliphezulu esingathi ngabeYunivesithi kumbe emakolitshini.

Ngaphandle yomduli wekilasi okulamaluba amahle aluhlaza tshoko . Eceleni kwamaluba la kukhona utshani bokucecisa labo obuluhlaza tshoko langemuva kulezihlahla eziluhlaza tshoko ezokucecisa .

Indlu ehlala amagabha okuvikela umlilo eceleni kwayo kukhona amaluba amahle awokucecisa aluhlaza tshoko ngemuva kwayo phansi kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko ikanti lebhilidi elakhiwe lapendwa ngombala olithanga.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bezinga eliphezulu okulamazenge apendwe ngombala obomvu eceleni kwamakilasi la kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa imiduli yamakilasi la ipendwe ngombala olithanga.

Ikilasi efundela abafundi abezinga eliphezulu abafana lebamakolitshini .Phakathi kukhona izitulo kanye lamatafula amnyama. Kukhanya bengekho phakathi okutshengisa ukuba baphumile.

Indlu okungaba ligumbi lomunye wabafundi bemfundo yezinga eliphezulu okungabe kuyikho lapho alala khona kulombheda phansi Kanye lezigqoko ezibekiweyo ecingweni phezulu okukhanya ukuba uhlala yedwa kuleli gumbi

Ingaphandle yomduli wama kilasi abafundi bemfundo yezinga eliphezulu esingathi ngabema kolitshini kumbe loba abama University muhle kakhulu. Umduli lo eceleni kwawo kukhona utshani oluluhlaza tshoko obusetshenziswa ukucecisa

Abesilisa labesifazana abahlangeneyo phakathi kwegumbi elilamakhomphuyutha lemitshina eyehlukeneyo okutshengisa ukuba imitshina le isetshenziswa ukukhangela izifo ezehlukeneyo lapho kuyabe kulethwe khona amasampuli.

Ikilasi efundela abafundi befundo yezinga laphezulu phakathi kwayo kukhona amatafula kanye lezitulo okukhanya ukuba abafundi yikho abafundela khona kodwa phakathi akulamuntu

Ikhabothi elikhanya laphakathi kwendlu yokufundela abafundi bezinga laphezulu lilezingwalo ezihlukahlukeneyo ngemibala okukhanya ukuba ngezezifundo ezehlukeneyo ezinga setshenziswa ngabafundi ukuzithuthukisa.

Abafundi abezemfundo yezinga eliphezulu esingathi thina basekolitshini loba e university bakhanya behlezi phambi kwabo kukhona izingwalo okutshengisa ukuba bayafunda lo ophambi kwabo nguye obafundisayo

Igumbi elikhanya lingabe lisetshenziswa ngabafundi bemfundo yezinga eliphezulu. Kungaba ngelokulala elikhona umbheda okwana umuntu oyedwa letafula elincane, eceleni kukhona ikhona lombheda lomunye umbheda njalo.